Jankara ɓe biriji ɓe waɗata. Ɓiriji ɓe nama biriji ɓe wara ɓe wata ha unurɗu, ɓe ɓiɗɗa nyeɓɓam mai, ɓe wata mana manɗa seɗɗa. Ha nɗer nyeɓɓam.